Laa n ʒɛya ka paɣa bɛ di puuni ka chimdi boofurooto ni paɣaba ayi ni bia ka kpam bɛ maha laa puuni ka o gbubi chɛriga ka laa maa tam daangi ni buɣum ni